Abakazi bangi nh'abasaadha bali mukatale abandhi bali kutambula abandhi bambaire engoye abandhi bali ku gaali abandhi bali kupikipiiki abandhi bagemye obudhomola abandhi batyaime bali kulya.

Ekimuli kiliku ebikoola ebya kisiitaka, kilimu ebirugavu ghaghati. Kili mu bintu, mu kisaawe ekiirugavu, kiliku ebya kisiitaka ghaghati.

Esente ghaligho ak'omutwalo na k'olukumi na k'emutwalo ebiri na k'enkumi eitanu, kali agho esente ndhidibonha, dhiriku omusaadha, kwabaku ebisodhe.